Duu m boŋɔ kuɣusi be duu maa ni maa kuɣusi biɛni ka dufeya biɛni di mini kalanda ka di tabya pateesa piɛlli ŋɔ ka di tingbani kuli viɛla ka duɣu bihi tam lala din be ka wodupu maa di mini gilaasi sheli ka di tam di zuɣusaa.

Moɣuni m bo ŋɔ maa ka wobiri bibaayi ka bi chana ka niribi be loori ni loori maa ni niribi galisiya pam shɛbi kpala ninkpara ka wobiri maa kuli niŋ nimohi chana.

Duu m boŋɔ duu maa mee viɛli pam kuɣusi ka dufeya pa di zuɣu bilanketi ka di gba paya ka kalanda nima tabya tia n tabi di luɣuli ni ŋɔ ka be ŋmambuɣu ni ti waɣinli.

,Saa n-ku ka nya tihi ni taabɔ nima. ka di ku kabsikabs doya ka duu pɛnti. pɛɛ nta piɛli. niweya. weya gba ndoyala ka naanche kpɛsa maa gba yini nzaya. maa.

Niriba n zaya la ka gbaŋ ʒee be bɛ ni ka gbubi foto n ŋmari ba ka niriba zaya n wari waa bɛ zaŋla chɛni niŋ bɛ nyingoya ni.

Uniti lana n ʒia ŋɔ o ʒimi o yihirila laɣari ka kiipasi dibaata pa o sani di mini taachi zaɣa gaŋa ka do'so ʒia ka o gbibi laɣari pam o nuuni ka ga woochi ka ye liiga piɛlli ka kuli lari kpikpi ka loba buluu pa o sani ka binshaɣu be dinni ka tia za nimaani di mini moto ni cheche.

N nyɛ chinchima duu chinchina maa mii galisiya pam ka n nyɛ ka paɣa do dizuɣu o mii mali suhupiɛlli ti lahi yaɣi ka yɛ liiga boɣa bihi ka diri so fiila

Moɣuni binkobiri m bo ŋɔ ka bu kuli zabira ka yaari bi noli jangbunpaɣa mini jangbundoo ka loori kanna ka niribi be din ni ka niribi maa ku niŋ nimohi n yuuni jangbuna maa loori maa nyela loori piɛlli ka jangbuni ŋun bala maa yaagi o noli ni o dim ŋun bala maa.

Vootibu shee mboŋɔ Paɣasara ni nachimba ka gbambihi tam bɛ tooni sokam kuli niŋla ninmohi vootira ka ŋunbala maa gbibi takara m pobira ni o zaŋ niŋ gbambila maani ka paɣa ŋunbala maa gba gbibi takara ni o gba chaŋ ti vooti sokam kuli niŋla ninmohi bootira.

Paɣaba n zaya paɣaba n zaya n kuli diɛmda ka gɔbi chinchina dagban chinchina ka bɛ gɔbi bɛ pirila namda muna ka pili zipiliti ka ku chɛni ni suhupiɛlli ka ŋun bala maa gɔbi zaɣi ʒee ka ŋun bala maa gɔbi zaɣi piɛlla ka zaŋ bɛni pili o zuɣu bɛ chɛni mi bɛ niriba pam nyɛba.

Zama n-laɣim n demdi suhu piɛli dema, nanim beni sokam ben ni paɣibni dɔbba hali silimiingi bela bini ka kuɣuwaɣili zaya ka so zi dini ka gobi. tanzɛɛ chinchini zɛɛ ka n. nyɛ kaso bɔbi piɛli ka zi laa ka mɔri bedini ka ŋun bala maa mi gobi o nyɔɣini ka gbubi daɣu waɣiŋli

Paɣb mini dobba n zayala bizala yaɣrini kagbbi gbambihi kashab gbibi ŋmana ka n nya paɣso mini o bia ni zaya ni nachimba hal gbambihi. ata. zala bitoonimaa kabi ma li binubihi n-timdi. dini. kaŋumbalamaa mi saɣra kan. nya ŋun balamaŋ. zaŋ ɔnubili tiri ŋumbalamaa.

Duu m bɔŋɔ la n nyɛ kuɣusi difɛya maa mii yaɣi kuɣusi maa zuɣu di mini bin kpilli ka di za sunsuuni ka binyɛra tam di zuɣu ka n nyɛ ka binkpulli ka di bɛ zuɣu saa di baa ayi.

Duu m bɔŋɔ duu maa mii viɛli pam kuɣusi n zaya ŋɔ la di mini patɛsa nyɛ punu di tɛbuli kpulli ka di za duu maa sunsuuni kuɣusi gba bɛla din ni ka fifɛya pa kuɣusi maa zuɣu ka bɛ nyɔ buɣum niŋ duu maa ni ka laati nim kuli gɛrigi duu maa ni zuɣusaa.

Daa n bɔŋɔ la daa maa mi niribi galisiya pam n nyɛ lɔra n chani palli zuɣula, nyɛm niriba ni jiranbisa nima daabihi sokam kuli niŋla nin mohi n diri ɔdaa paɣaba n chani ŋɔ paɣi maa yela liiga sabinli ka nyɛɣi baaji lɔɔri gba n chani palli zuɣu ŋɔ di mini bɛn ʒɛɛ kabi zaŋ pɔbi kuriwaɣili zuɣu

Mensa nima mboŋɔ bɛ kuli niŋla ninmohi dumdi tuma ka gabi yaɣari n gabi tandi mini shimiti n kuli tara bɛ zaa yela liiga yinsi ka piri widisi nima ka a nya ka paɣa so ye liiga piɛli ka ʒiri kom n chena.

Doo n bɔŋɔ ka ɔniŋdi baŋsim ka zaŋ ɔ nubili gaŋ n zali tiŋgbani ka wuɣi ɔmaŋa ka ye ghana fulaagi liiga ka zama ʒɛya ni lihiri ka shabi mŋahiro fɔtɔ nima

Siif mach m bɔŋɔ la siif mach maa nandamba be bɛ ni zɔmba be bɛ ni sɔkam malili suhupiɛlli ka n nyɛ ka bɛ gbubi Ghana flaaki n gahiri bɛ nubihi ka kuli lari ni suhupiɛlli ka ʒe bɛ gbariti kuɣusi zuɣu ka ban mi be bɛ nyaaŋa chɛni bɛ naba paɣa m be bɛ tooni ka dabba mi mini zɔnsi maa paya

Sooja nima mboŋɔ maa bɛ zami bɛ mini bɛ lora ka gbibi bɛ malifa nima bɛ loori maa mee waɣa pam ka bara ka bɛ za patipati shee ka diri alizama tia be nimaani di mini yiya bɛ zala palli zuɣu.

Votɛbu shee m bɔŋɔ paɣa n zaya la n zaŋdi binshɛɣu niŋdi bɔngɔ maa ni ka n nyɛ ka bin waɣinli zaya zaɣi piɛlli n nyɛli ka bɛ sabi vootɛbu pa di zuɣu ni Ghana flaake ka n nyɛ ka niriba zaya niriba n zaya la ka n ʒen ʒeya ka doo zaya ka piri namda ʒee ni jinjɛm sabinli.

Niribi pam n bɔŋɔ bibela kom ni bidemdimi paɣib ni dabba ni bihi suhupiɛli kabimala n nyɛ kom maa ndoyala. nyam tihi. nyami duri yiya, yiya n zan zaya maa kashab be kom maa ni kashab be sam bana ni kashab demda kashab Kpab taba. shab n dabi dab kom maa ni maa ka shab zan zaya.

Paɣa nzaya la ka kpa ninkpara kaye duɣili liiga kazaya n yuuni fulaawaase di mini kopu nima di mini di ko pu bihi ni bɔŋ go kan nyɛ ka binshɛɣu tamya ka ŋmani pɛ bila ni bin sabinli ka nambas sabi m pampa dizuɣu bilaa bɔɔdi ka n yalimaa

Duu m bɔŋɔ ka mɔri bɛ di zuɣusaa ka bɛ zaŋ kuruti n kpahi kaman wɔdrop n zaŋ zali ka kuɣusi ayi zaya ka tɛbuli piɛlli za di sunsuuni din bɛ ka wɔdrop mi ti bihi bihi flawasɛ bihi m bɛ nimani.

Soojanim n ʒayala, soja dobi bi ba ayi ni sojɛ paɣa yinɔ bɛ yela bi sɔjɛ nema kapiri bi namda nima ka gbubi malifa ni di zipiliti. ka zaŋ bi nsabila ni lɔ bɛ zuɣurini. ni bi nyiŋgoyani. ka n nya ka yoogot bɔŋgo ʒaya, ka zama ka biʒaya ka yuuniba yoogot bɔŋgo mi nyɛla zaɣi piɛli

Paɣa m boŋɔ ka o ʒi bindira gbini kodu biɛni leemuu wata milo moongu furuti balibu kam biɛni nimaani ka o ʒi nimaani m maani li ka di be piɛri ni piɛri maa mee galisiya pam.

Dabba mini paɣaba bɛ bela kom gbuni n diɛmda ka ŋmɛri luŋsi luŋ bihi bɛni ka luŋkara bɛni ka bɛ niriba ata ka n nyɛ ka bɛ yɛ yaayɛ nima ka ku niŋ nimmɔhi ŋmɛrila luŋsi ŋɔ ni suhupiɛlli ŋun bala maa ʒe kuɣu zuɣu ka yɛ liiga ʒee ka gbubi bɛyahiri ayi n diɛmda ka ŋun bala maa mii gbubi chichaɣisa maa chaɣisira.

Bihi n demda bɛ zaŋla kpahi n mali lɔɔri. bihi ayi ka bɛ ʒi dini. ka bihi ata mi be nyaaŋa n daariba , bɛ lɔɔri maa mi kala dibaata n bala maa ka do' so ʒaya ka yuuniba, ka bihi ata maa mi be nyaaŋa, n daari ba ŋun bala maa yela liiga piɛli. ka ŋun bala mi ʒi tooni ka duhiri a, bɛlɔɔri maa mi bela.

Zama n chani ŋɔ dabi mini paɣaba bɛ kuli chanimi ka diri fiila shabi ye. liiga ʒɛɛ kashabi ye liiga sabila ka shabi ye liiga vakaha ka shabi ye pulɔva nima ka shito mini duri ka di za dini

Niribi n bɔŋɔ la ka bi gbubi mɔɣuni binkɔbigu zuɣusaa ka gbubi kpahi ka shɛbi gbubi dari ka so gbubi doon n ŋmari ba ka tihi bɛ nimaani ka bi kuli niŋ nimɔhi ka so zaŋ tani piɛlli n zaŋ gɔ bi o zuɣu.

Bihi m bɔŋɔ bɛ diɛmdila bɛ Kali diɛma ka gbubi zuya ka gɔbi chinchina ka niriba ayi yɛ liiga yɛllo pa chinchina maa zuɣu ka piri namda muna ni sɔɣdi piɛlla ŋun bala maa bɛ piri ŋun bala maa kuli niŋla nimohi wari waa.

Bihi m bo ŋɔ la bɛ diɛmdi mi ka gbubi mihi n diɛmda ka niribaayi tahi bɛ sunsuuni n ku jaampira bɛ zaa pirila namda muna ka ŋun bala maa pami o zuɣu ka zaŋ bin ʒee niŋ ka ŋun bala maa ye liiga ʒee ka ŋun bala maa mi ye liiga piɛlli ka niribaayi maa ka ŋun bala maa kpuhi ŋun bala maa zuɣu saa ka bi diɛmda.

Koduɣili shee mboŋɔ Koduɣili maa shee maa di viɛla paɣa n ʒia n yuuni kom maa ka so biɛdini n duɣura kpaakpa galisiya pam sukam kuli niŋla ninmohi n duɣiri kom maa .

Bia n-ʒia ka gbibi hamma n-ŋmari kuɣa ka so zaŋ kuɣili tiriti o ka do' so ʒi o nyaaŋga. Kuɣ' karili bela o nyaaŋga ka n nya ka o wuɣi hamma maa ni o ŋma kuɣa maa.

Dabbi n ʒiya la , kabɛ gobi chinchini piɛla. bɛ zaa gobila chinchina. ka ŋmeri lunsi, ka lunsi nyɛ dozim sabinli.ni dozim ʒɛɛ ka ŋun bala maa mi gbubi din ŋmeri maa, dibaayi. ka ŋun bala za mi mali ɔnuu n kpahiri ka ŋun bala maa mi gbubi kuriti ayi nkpahira.

Shitɔɣu mbɔŋɔ shitɔɣu maa mi biyara galisi dini pam kamantoonsi bɛni ka miliki bɛni ka chibo bɛni alibarisa ŋim bɛni bongo nima eifrɛahi tɔlɛt pipa din yahiri nyirivɔɣu ni maa di gba bɛni tilefe bin yahiri galisiya pam shitɔɣu maa ni.

Tiŋ n bɔŋɔ la tiŋ maa mi bari pam ka kom be ni. n nyɛ duri tihi nyɛm yiliŋɔ yili piɛli ka di ku veli zaya nyam tihi ni gam luɣili kam dimini yiya. yiya maa kpe tabi ni yaɣi, ka kom kul' naɣi bi luɣili ni. ko karili nkul nyɛli .

Mɔɣani m-bɔŋɔ mɔɣu maa kuɣusi n-zaya la kuɣusi m-beni ni mɔɣuni binkɔbiri niɣiri beni ka war beni ka n nya ka so gbubi wahu maa n-chana tihi beni ni kuɣusi ka baaji zanzaya.

Paɣaba ka bi ʒiri taha ni niɛma ka ŋunbala maa so chinchin vakaɣali bi zaa sola chinchina ŋun bɛ tooni maa sola chinchin vakaɣali ka piri namda ka di zuɣusaa niŋ whait mini bilak ka n nyɛ ka lora nima ka di ʒɛya

Paɣaba m.bɔŋɔ paɣaba mini dabba ka bɛ diɛmdi bɛ kali diɛma ka paɣaba maa zaŋ ŋmanbuɣu m pili bɛ zuɣuri ni ka paɣa mini doo gbubi taba ka wari waa bɛ kuli diɛmdila suhupiɛlli diɛma ka zaŋ bin piɛlla cheeni zaɣi piɛlla n niŋ bɛ nyingoyani ka so neen yinsi.

Bihi n be shikuru dema shikuru duu bi mini bi baa ba nima karim ba nim nzayala ka pɔbi bin yahiri bi nɔli ka ŋun bala maa gbubi din yari yatoɣala, bi bihi dema maa kala nim pam be dini zaɣi sabinli beni, zaɣi zɛɛ beni. ka zaɣi yɛlɔw be dini ka bi nzɛɛ kulɔsiba ka n. nya ka tihi zɛ bi nyaaŋa ŋun bala maa yela liiga sabinli ka ŋun balamaa. ye liiga zɛɛ.

Paɣibi n zayala ka yɛ Dagban chinchina mi ni. di bɔbsi. suhu piɛli maa yaɣiya bi zɛla pa tani n demdi dema bi suhu piɛli maa di yaɣi ya pam n nya ŋun bala maa man lara ka bɔb bɔbi piɛli, ŋun bala maa. ŋun bi bɔbi bɔbga ka ŋun bala zaŋ cheeni n-zaŋ niŋ o nyingolini .

we.binmaŋa. binmaŋ binmaa mi veli pam. dizaa veli mi .zaɣsabla beni. zaɣzee beni. zaɣdozim beni. kabi n maŋ bela n. nyɛli. pam. n nyɛli. dizaa. veli mi. kabɛlifu n. nyɛli di pam n nyɛli

Daani m bo ŋɔ nyami lora ka binshɛɣu kuli zaya zaɣpiɛlli zaɣ karili ka tihi be nimaa ni ni jiraanmiinsanima loori ʒee n chani ŋɔ di mini loori sabinli ka loori piɛlli gba be bi nyaaŋa ka bi sa kuri woɣinli di mini a yi chana ka bi niŋ.

Sooja nima n zaya ka so doya ka bɛ nyuhiri o koma ka niŋdi o nŋɔ o biɛrimi maa ka ŋunbala maa pobi o nuu zaya tihi be nimaani pam di mini mori ka yili.

Niribi n ʒiyaŋɔ. daŋ n bala. suhu piɛli ʒii ka bɛ ʒini maa. bɛ ʒimi ni bɛ laɣim , n-di suhu piɛli dibu. bee daŋ dibu, n nyɛ ka pletinim n be nimaani ni bɛn nyura yaɣiya ni bɛn ŋubira ka bɛn piɛla piɛla tamiya, ka paɣa ʒiya ɔmini ɔ bini ɔpaɣa ni nobihi ayi ka bɛ gba ʒiya.

Adaka dibaanahi n-tamya ka bɛ zaŋ bihi fotonima tabili li. Adakanima maa mi bɛ yɛrigila chinchin' piɛla pa di zuɣu. Adaka piɛla n-nyɛ li ka bɛ zaŋ bibihi tabili ka n nya ka shikuribila zaya ka zaŋ o nuu n-ga o tooni ka niriba ku zaya ka ye neen' sabila n-ku laɣisi zaya ka bɛ taɣiri shɛba labisira.

Ashipti ni mboŋɔ ashipti maa ni doɣatɛ mini neesi nima n ʒia n diri fiila ka lara ka ye niɛn'piɛla ka bibila so gbibi kuru bini n diɛmda ka lara ka doɣatɛ so za zuɣusaa ka diri ban ʒia maa fiila ka ŋun bala maa gbibi peni n sabira.

Paɣaba mini dabba n ʒiya la karim zoŋni ka bi ʒiya maa ka n nya ka so ʒɛya n wuhuriba ka gbubi maaka sabinli ka n nyɛ teebuli nimaa labitoop ni bin nyura ka di tamtam teebuli nim maa zuɣu ka bi bɛ du piɛlli ni ka ŋunbala maa lara ka kpa ninkpari

Paɣaba mini dabba m be yaɣarini la ka sheba gbibi ŋmambuhi ka sheba kuriya n gbibi soofiri ka sheba zaŋdi bɛ nubihi sheba zanzami ka sheba kuriya ka sheba mee lohi dinni bɛ zaa kuli niŋla ninmohi toori yaɣari maa.

Bidemdila dema ka n nyɛ ka paɣa ka ɔ ba doo n-kuli damdi o maŋa n niŋdo ka doo maa piri namda ka di ŋmani jinjam maa. kzamaatu zaya nlihirɔ, ɔgba mi yela lala nema maa nɔɔ, bidemdila suhi piɛli dema, ka n nyɛ ka doo maa lara ka paɣimaa gba lara kabi kul' mali suhi piɛli.

Nachimba n bɔŋɔ bi baa ata ni tumdi la mɛɛnain tuma ka zi taha di ba ata ka duri jiranbesa ŋun bala maa yiɛ la liiga piɛlli ka ŋun bala maa so jinjam zɛɛ bi durila jiranbesa jiranbesa maa mi yɛla dari dari ka bi zaŋ malli jiranbesa maa.